Ghano akatale ka bibala omuli watermelon, apple, amenvu, entende era nga ghaliwo omwami ali kubitunda ngali wansi wa manvuli aye nga waidwire ebibala ebyendawulo ne bintu ebyendawulo era waliwo omwami agemye akambe avo salasala mu melon

Omwami atyeime kumpi nhi kasasiro nga ekiyumba kyazimbibwa nhe bibawo bawo aye nga atyeime ku kidomola ekyeru, nga ekidhomola eki mulineinhe kya kyenvu aveire engoye endhirugavu nha ka kofira akamyufu, nga kumbali ghe ghaligho kasasiru abantu mwe balikeberamu ebintu

Eriyo omuntu ali kuyola emwani, emwani enkalu edhitolebwaku akakuta kungulu nga dhiri mu langi endheru ne ya kisitaka

Omwami agemye eisimu lityereeza mu ngalo dhe. Availe ekyambalo ekyeeru ekya ba dakitali yaba <not audible> ekya ba doctor. Omwami onho alinha byali kunhiganhiga mu isimu lye elya tyeereza ghalala nh'engalo dhe. Era nga eisimu linho agemisaaku emikono ebili.

Abaami bali mukisaawe bali kulumuka. Kumbali kwe kisaawe waliwo abaana aba balingirire. Wabawo na mayumba agazimbbibwa kumbali. Wabawo ni waaya eyanikibwaku engoye

Obwaana buli mu kisaawe aghalala nh'omutendesi ghaibwe. Nga bavaire e uniform gye bazanhiramu omupiira. Ghabagho akatimba mwebateebera omupiira. Ekisaawe kyona kyona kilambikiibwa bulungi. N'obwana buvaire e stocks mu langi emyufu.

Gumagyegere nga guli kuninha ku motoka nga ghaligho omwami ayemereire kumbali. Ghaligho omwami ali mundha muyoo ali kugivuga nga eri ghagati mungila, nga kumbali ghetoloilwa gho emiti ne bintu ebindhi. Omwami ono nga alikuvuga gu magyegere gunho okugwambusa ku motoka.

Enkembo eli mu langi endhirugavu. Amaiso gaayo mamyufu myufu. Elina amatu, amanhenhe, amaleeyi. Omunhwa gwaayo mugazi.

Ghaligho enhumba esigiibwaku langi eya kyenvu, nh'ebigambo ebiliku nti MTN. Ghabagho stage ya ba bodaboda, ghabagho emotoka kumbali. Engjira eboneka nga mbi inho, era eboneka oti amaadhi ga gwiire.

Enhandha nga eliku amayengo matonotono nga omusana guli kuvayo mu kala eya kyenvu nhe bire bilaga nga biri mu kala eya kyenvu ebindhi bilaga langi endhirugavu nga nh'enhandha yenhe eli kulaga langi endhirugavu.

Ghaligho omwami atyaime nga atukubye omugongo nga alinga alinha byali kuloghozaku nga availe olugoye olwa kacungwa nga alinha enviri nhingi kumutwe gwe era omwami onho abonheka nga mwirugavu ng' alinha byali kuloghozaku.

Omwana omuto nga agemye ku mupiira nga availe ekipale ekimpi, nga availe n'esaati ey'obwalala obweeru, obumyufu, n'obwilugavu. Omupiira mweeru nga gulimu obudolodondo obwilugavu. Nga omwana onho ali kwendha kusamba omupira. Omupiira guli mu busubi obwa kiragala.

Abaana bali ku pikipiki, pikipiki enho bagisibyeku ebidhomolo. Abaana bali kuvuga aye emberi gheibwa eriyo emotoka kamunye epakinze, kumbali okwengila kuliku eisubu erili mulangi eyakilagala.

Ekibira emiti gyakyo mizizigavu inho giri mu color yakiragala. Giri otitale. Emiti egindhi giri ghalaghalaku.

Ghaligho omwami ayemeleire kumpi nh'amaadhi. Omusana gwakavaayo nga guli mu laangi eya eya kakyungwa. Nhebileri byagwo bili kuboneka nga birugavu irugavu, nh'ebindhi byeeru. Omwami onho ayemeleire ali oti availe birugavu agemye akati akavuba ebyenhanda.

Omukyala ali mukatale alinkutundha emeere omuli bumukenhe, enanha, karoti ne bintu ebindhi. Omukyala ono nga avaire obugalubindhi era nga avaire olugoye olumyufu yesibaku eleesu eri mu langi eya kilagala, nga ebintu bino ya bityamya mu butaasa.

Ghaligho omwana kunhandha alikuvuba yenayena ye'sabike bulung kumbali kule ghaligho ensozi edhendhaghulo nga dhiri mulangi eyo'muzirazira ne'bireri byabbululu ebindhi byeru ghabaagho no'lubaalebaale kubukalu ghenhandha.

Abaana abobughala betiise ebbafu aye ebbafu enho eboneka nga erimu omukyanga, bali kutambula bwe bambuka mungira. Baveire sikati nhi bulawuzi.

Abaana bali ku pikipiki. Ku pikipiki basibyeku ebidhomola. Ebidhomola bino bizimbu. Abaana bali bita mungira, aye emberi ghaibwe ghaligho emotoka epakinze emberi ghaibwe.

Omukyala yetiise ekibo kya menvu gaboneka bulungi nga kumutwe gwe avaireku ekikofira ekimyufu. Alikutambuza amenvu, aye nga abantu abendha bamwetoloire nga abisinga basaadha nkani bavubuka

Abaami bali kusamba akapiira. Owundi avaire empale enimpi enderu ne sitokisi nderu, owundi yavala sitokisi eda kakyungwa. N'omupiira mweru

Omuvubuuka atunda ebyo kulya kuluguudo alikutambula nga ayolekera gyali kujja nga emberi jjali kujja waliyo emotoka nga erimu langi enderu eya yobuyondo nga emberi we ku mukono gwe ogulya waliwo epikipiki. Waliwo omwana ali kuvuga epikipiki aye nga omuvubuuka ono ali mu kala endirugavu

Empiso nga ba disilinze bulungi. Waliwo empiso ediri mu langi emyufu eya kasayisayi, aka bululu na ka kiragala. Empiso dinho da minhwa mileeyi era diriku ebigambo ebiwandikirwaku empiso dinho

Abaami bali mu lyaato. Amaato gano gali abili. Mulimu abantu, kwabaaku nhi engine. Ghaligho akanhonhi akeeru. Enhandha eliku amayengo amangi. Elyaato lino, amaato gano galaga nti bali kusimbula.

Omwami agemye enkasi mu mikono gye gyombi. Nga atyaime mu lyaato nga ali kuseeyeya. Aye nga gyagya ghalaga nti ghaliyo ekitangaala eky'omusana ekili mu laangi eya eya eya kakyungwa nh'eya kyenvu. Ebileri bilaga nga birugavu. Enhandha eli kulaga nti yakaleeta, eli kutandhikiliza okuleeta amayengo.

Ghaliwo omukono ogwo muntu ogugemye obukomo no bukomo obundi buli wansi aye nga obukomo buno buli kuboneka bulungi inho. Bulaga nti buvalibwa ku mikono oba ku bigere. Aye omukono guno guboneka oti mukono gwa muzungu, no butambala obwalibwa wansi okuli obukomo buno buli kuboneka bulungi mu langi endirugavu, enderu ne myufu

Ekizimbe ekya kalina kiriku emyaliro mingi. Wansi wakyo wabawo emotoka edobuyondo, wabawo ni kamunye wabawo wangulu wekizimbe ebigambo ebiwandikibwaku

Wano waliwo omuzikiti ogwazimbibwa bulungi inho mu langi enderu eya kiragala neya kisitaka nga baguzimba bulungi inho bagwetoloza emiti gya kiragala ate nga mwibbanga eigulu lyaboneka lya bululu awalala ne byeru. Omuzikiti guno guli kuboneka bulungi inho. Guliku emiryango kamala

Ghaliwo enjira eboneka bulungi inho eri mukiiko nga kumbali wayo waidwire olusonzi olwidwireku emere okuli amatooke emiti n' isubi nga wagati waawo mukaserengeta waako waliwo amayumba agazimbbibwa agetoloirwa enjira n' isubi linho. Amayumba gano gaserekebwa na mabaati

Waliwo omwana omuzungu omuto avaire engoye oti dha kinamagye n'enkofiira gyavaire ya bbululu. Ava kuloba ekyenandha okuva kunandha waali, nga ali kulukalu. Aye nga alina mukulu we amuli enhuma. Omwana ono aboneka nga muto inho. Aye nga ava vuba ekyenandha ekiboneka bulungi n'obudolodondo obwirugavu n'obweeru, n'elaangi emyuufu.

Akakembo nga kali ku muti, ku itale nga ketoloirwa ensiko, eyindhi elaga nga nkalu, eyindhi elaga nga ya kiragala. Akakembo kano kali mu laangi endhirugavu nhi laangi endheru.

Kano katale? bibala ebiri mu color myufu, endhirugavu, eyabululu bibonheka bulungi inho. Biri mu busero kuliku nhe mighendho egyendhaghulo

Ghaligho omwami atyaime ku kyalani kye, atyaime, avaire esaati ey'amakono amaleeyi, esaati endheru. Ghabagho amabaafu kumbali, akaveera aka kilagara, n'engoye. Omusaadha alaga nga musanhufu inho kulw'omulimu gwakola.